ci rencontres yi nga xam ne <noise> waa <noise> su <hesitation> waa Syngenta organisé woon nañ ko Kaolack ak partout foo xam ne dañ fa dem <noise> yaakaar naa ne du ñun réseau kese ñun ñoo am si produit bi <noise> boo demee si yeneen zones yi mel ne boori Kaffrine <noise> ñi nga xamoon réseau ñi nga xamoon def nañ yite ci <noise> ci <hesitation> defoon nañ yite ñoom ñoo am chance jàll si <noise> mais ñi ñu sollicité woon xëy na xaw na ñoo bëri <noise> donc <noise> ñun def nañu def nañ invest def nañu ay ay laajte nañu informations yi ci rencontre mais xëy na nag comme ñun du ñu technicien boo xam ne nii tey jii mun nañu yéene di faram fàccee ni fii la jógee fee la waroon jaar ak laboratoire la waroon jaar ak <noise> yooyu d' accord ndax lim boo xam ne daa gën a mais xëy na dañ ko gën a gëstuwaat
mais loolu yëpp tardé wul mun ngeen dem

ndax y a Jokalante benn ra <noise> benn kii la kuréel ga la bu nekk Dakar boo xam ne moo ñu mettre en relation mais lu jëm ci wàllu <noise> informations yi

<noise> ñu gën si in gën si demandé waat ay informations
waaw ñun Jokalante moo ñu booleeg yée
voilà
parce que :dea dañ jotoon nañ liggéey ak ñoom si beneen kuréel
voilà
ñoom ñoo ñu jokka booleeg yéen ñoo ñu
lépp loo xam ne dafa jëm si wàllu information yaakaar naa si ñoom la ñu ko gën a mën a amee <noise> ak ñi nga xam ne aussi waa Syngenta ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñoo fi indiwoon produit ba léegi maa ngi am seen contact <noise> danañ leen gën a laaj ay informations s' il le faut sax ñoom ñu invité leen ñoom it ñu ñëw fii
allo
<hesitation> indi seen kii ndax

allo
waaw monsieur Wade waaw <noise>
asalaamaaleykum <noise>
waaw du monsieur Wade la wala du moom
waaw kii Diop la Diop la Talla Diop Kër Saalum Diané <noise>
El Hadj Diop <noise>
Talla diop kër Saalum Diané
ah Talla waaw Talla
waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu <noise>
ñu ngi lay fay <noise>
waaw maa ngi leen di baalu àq di leen baal àq si weeru koor gi <noise> waaw maa ngi baalu àq waa kilfa Dóor waar
waaw <noise>
bon maa ngi rafetlu seen waxtaan bi bu baax a baax a baax jiital si président si coono si déplacement bi <noise> et puis di ko remercié si liggéey bu rafet bi muy liggéey ak ñi mu àndal <noise> bon ci <hesitation> ma ñëwaat si à propos Apronstar bi ñuy wax naan <noise> surtout si traitement yi <noise> ah mën naa wax en tant que animateur parce que man ñi ko yor si laa bokk <noise> et puis ñiy pratiques yi ci laa bokk ñi yor def def yi ci laa bokk <noise> vraiment produit bii maa ngi si soog a neme nemmeeku gox bi mu njëkkee ñun am na reussite <noise> bu baax a baax a baax <noise> par rapport ak ñu koy séddoo <noise> parce que si première année bi boo ko seetloo <noise> li si gën a yokku <noise> ren la gën a yokku ci production daaw bi <noise> ñi ko defoon ñëpp wax dëgg yàlla kenn ku nekk feeñal na ne <noise> liñ ko joxoon amul benn ayib <noise> <noise> moom daal <noise> li may conseillé mooy ki nga xamante ne mu de président boo mënoon jokkoonteeg ñoom vraiment mu jàpp bu baax a baax si commune bi bu baax a baax a baax ñu jàpp si réseau bi bu baax <noise> ak trésorier bu baax nag <noise> * <noise> ñu ngi rafetlu bu baax a baax jotaay bi <noise>
jërëjëf

parce que actuellement fi ma nekk nii maa ngi si machine bi nii vraiment y a assez de client <noise> ñoom ñëpp ñu ngi toog war a bokk ci kii bi <noise>

allo <noise> waaw jërëjëf kooku <hesitation> <noise> dem na mooy ki doon wax Talla Diop <noise>

<hesitation> <hesitation> animateur la
animateur la voilà c' est ça <coughs> léegi comme ni ma leen ko waxee na yegg si cappaandaw gi simili yi dafa jeex daanaka dama ne la xaabaabal nañ sax waaye nag du ma def lu dul jox leen kenn ku nekk tàggatoo waaye si balaa ngeen a tàggatoo <noise> bëggoon naa man mii bëgg a bokk wala keneen ku bëgg a bokk naka la mën a bo def pour bokk si coopérative boobu wala réseau boobu <hesitation> président ma njëkkee si yow <noise> après nga tàgguwaale askan wi
waaw

groupement yi nga xam ne ñooy villageois yi <noise> ñooy ñooy taxaw taxawal seen benn kuréel <noise> suñ ko defee ñu ñëw ñu joxe seen adhésion <noise> indivuduellement nag aussi aussi am na ñoo xam ne dañuy ñëw di adhéré wu <noise> réseau bi <noise> lu si mel ne ren jii nii ay cartes de membres lañ defoon <noise> di ko di ko jaayee chaque pro chaque groupement wala chaque individu <noise> 2000F <noise> donc soo jëndee carte 2000F bi <noise> moo lay permettre nga mën a bokk ci réseau bi <noise> mais nag li ci ëpp moom ay groupement la ñuy la ñuy la ñuy faral di kii ndax groupement yi ñooy bokk benn bëgg-bëgg <noise> souvent ñu jàppale leen su fekkee dañoo soxla crédit <noise> lié leen ak banque yi ku mel ni Pamecas suñu partenaire la <noise> tey si su ma yeboo ma ne la plus de <hesitation> 20 groupement ñu ngi fi ubbi seen compte <noise> di xaar fan yii pour ñu financé leen <noise> donc <noise> yooyu boo joxee en tout cas boo jëndee carte membre bi daal moom <noise> ci ngay adhéré daanaka si réseau bi <noise> que tu sois groupement la nag wala individuellement <noise> boole si doole ji <noise>
da ngay jënd carte membre carte membre ñaata lañ koy jaayee
carte membre bi ren ñu ngi koy jaayee 2000F <noise>
2000F la ñuy jaayee carte membre

<hesitation> kenn ku ko bëgg mën nga woote si 77 <noise> 092 <noise> 22 41
41
wala nga def 70 <noise> 206 <noise> 93 01 bu soobee yàlla di nga jot président te bu boobaa di nga mën a bokk

voilà damay li may tàggatoo damay nuyu <noise> képp koo xam ne auditeur :gra di déglu SK FM <noise> ndax rajo la boo xam ne <noise> vraiment <noise> <hesitation> ñombaato yëpp ñu ngi koy déglu <noise> <noise> di remercié ñi nga xam ne ñoo def seen intervention surtout ki doon leerlu loolu ci <noise>

dama leen maa ngi leen di nuyu <noise> di nuyu waa * <noise> ñoom it partenaire yi réseau bi la <noise> di nuyu waa Prodac <noise> xam ne ñoom it si ay partenaire u waa réseau bi la <noise> di nuyu aussi <noise> <hesitation> projet bu bees bi nga xam ne mu ngi commencé installé di waa Kawolor <noise> ñooñu ñëpp ay partenaires réseau yi la xam ne dañuy ñëw di jàppale baykat yi jaar si réseau pour mun a acceder si ñi nga xam ne ñooy baykat yi <noise> donc ñooñu ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant <noise> di nuyu bépp baykat nag boo xam ne aussi <noise> nekk nga si diiwaanu kër Saalum Ndiané surtout lii nga xam ne ñoom ñooy les producteurs leaders ñu leen di woowee producteurs leaders xam ne ñoom ñooy jàppale ñooy représenté kuréel yi ci ñooy représenté réseau bi ci kuréel yi <noise> ñooñu ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu staff bi nga xam ne ñoom laa bokkal liggéey bi yëpp suñuy suñuy suñuy suñuy membres <sniffs> di nuyu suñu <hesitation> di nuyu di gërëm aussi waa SK FM si possibilité bii nga xam ne may nañ ma ko <noise> di nuyu aussi di sant waa Jokalante ñi nga xam ne tey jii <noise> grâce à ñoom tey ñu mën a toog fii <noise> émission bii ñuy def nii <noise> ñoom itam maa ngi leen di sant di leen gërëm <noise> di gërëm aussi waa Syngenta ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu indiloon produit bi <noise> ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp <noise> wa salaam <noise>
<hesitation> jërëjëf président

ak carte de membre yi nee nañu 2000F la

voilà
<hesitation> jërëjëf <hesitation> ki nga xam ne mooy Aliou Aliou Aliou Ndao nekk président réseau Dóor waar ak sama mbokku bambara bi Bakhayokho moom it ba léegi nekk trésorier réseau Dóor waar mu nekkoon waxtaan boo xam ne ñu ngi ko seqoon fii si SK FM muy programme bi nga xam ne mooy <noise> Apronstar di loo xam ne ñu ngi koy jaay <noise> mu nekk fi loo xam ne day jàppale ki nga xam ne mooy baykat yi si seen si seen gàncax gi wala seen meññeef pour mu gën a naat gën a <hesitation> gën a baax <noise> te gën a am doole <noise> <hesitation> mu nekk réseau boo xam ne mu ngi fi nekk fii si Saalum Diané <inhales> <hesitation> di jàppale askan wi nag Jokalante nekk kuréel goo xam ne mu ngi nekk ndakaaru <inhales> di jokkalante diggante SK FM ak yeneen kuréel yi nga xam ne ñu ngi nekk fii si gox bi rawatina ñombaato gi <noise> ñooñu doon ñooy ñi nga xam ne ñoo waral émission bi ñoo tax mu nekk émission boo xam ne émission bu am solo la <inhales> dina amaat beneen émission boo xam ne war naa amaat si fan yii ndax ñaari émissions la bii mooy bu njëkk bi waaye am na beneen boo xam ne bu soobee yàlla balaa muy daw dinañ def benn bande d' annonce <noise> xamal ko askan wi <hesitation> ne ban bés lay wara a doon ak ban heure lay war a doon ak ñoo war a teew si bés boobu <inhales> mu nekk loo xam ne président dina gën a am solo parce que yaakaar naa ne bu ñu ko préparé woon ni ñu ko waroon préparé dina doon gën a neex kon askan wi gën a mën a dugg ñi bëggoon dugg te jotuñu dugg ñu ngi leen ay gërëm di leen sant xam ne mbir mi moo demee noonu <inhales> ñi jot a dugg tamit comme Moussa Ngom dëkk kër Saalum kër kër Serigne Korka ñu ngi koy gërëm si dugg bi ñu ngi gërëm monsieur Wade fii Sokone waaye tamit ñu ngi gërëm ki nga xam ne mooy Talla Diop nekk kër Saalum Diané bokk ki nga xam ne moo it bokk si yéen di kenn si yéen <inhales> ñu ngi leen di gërëm di leen sant <noise> di jox dox daje auditeurs SK FM 107.3 ay fan yu néew jërë ngeen jëf <noise>